Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yili ya simana, mbyono aantu haya longitha opo woo yavule okukala yakandulapo omikundu dhawo, ohaya landa nee iinima. Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shina ongushu ya yooloka.

Iimaliwa oyo hatu landa nayo iipumbiwa yetu ayihe twapumbwa kutya iipumbiwa yiikulya tayizi koondoolopa.

Mongashingeyi oonkulungu odhili hadhi ikongele oshimaliwa shadho. Moka haya longitha omiikalo odhindji mono haya hongo iinima yawo miinima mboka yili yayoloka ngaashi momiti ohaya hongo nee opo ya vule kukala ya ondodha omeho gaatali mbono yeli yahala kulanda iinima mbika .

Uuthanguthangu oyo yimwe yomiiyenditho mbyoka yi na omagulu gaali mbyono aantu haya vulu okuya momathigathano nayo. Ombaanga yaNedbank oyili hayi kwathele oku kala ya kwashilipaleka kutya aantu mbaka taya yi muudhano otaya mono mo oshimaliwa.

Momagumbo iha mu kala ka muna iitaafula niipundi, oshoka iipundi oyo ha yi longithwa oku kuutumba uuna aantu ta ya thuwa po, nenge ta ya li.

Nedbank ombaanga tayi adhika moNambia. Ombaanga ndjoka hatu longitha okupungula iimaliwa yetu. Nedbank ke li le po owala okupungula iimaliwa, ihe oha kutha ombinga momathigathano ogendji.

Mongashiingeyi , aantu oyena omahala ngoka ha ku ti ookombitha , mono aantu monale yali yena ooshoto mono hamu kwathele aantu nenge hamu putukile uunona wawo . Mongashiigeyi , aantu ohaya longitha omahala ngaka opo ya vule oku kala ya putudha aanona yawo . Ohaya tulamo nee omipundi dhono hakuti omatyofa opo aantu ya vule oku vululukwa nenge taya kuutumba yu uvuite nawa .

Iipundi niitafula oyo yimwe mbyoka yili yasimana mbyono aantu haya longitha . Ohayi longithwa momagumbo nenge moositola noshowo moombelewa. Iinima mbika oyili yasimana unene.

Methimbo lyongaashi ngeyi, aantu ihaya yalula wee iimaliwa koonyala. Opuna okashina hono hakayalulua iimaliwa, mono hakalongwithwa uunene moombanga. Shika oshili shasimana oshoka ihashimanapo ethimbo

Iimaliwa yili yasimana mbyono aantu haya longitha muuyuni awuhe. Uuna toyi kiilongo ya yooloka aantu ohaya gandja nee kutya iimaliwa ngele to pingekanitha otopewa ingapi nelalakano ndino ohali kwathele aantu unene.

Ositola yoMEGATECH oyi li tayi tseyitha kutya uuna esiku eluudhe, ano esiku ndyoka etitano eluudhe, ohaakula oondando dhawo mono muna oosolar ndhono hadhi vulu okulongithwa megumbo getu .

Iitaafula oyili ya simana mbyono aantu haya longitha momagumbo nenge moosikola. Mongaashingeyi aantu oyena ooseti omahala ngono haga thikile aantu mono hamu tulwa iipundi niitaafula.

Iimaliwa oya simana, oshoka ohatu yi longitha pamikalo odhindji. Ohatu yi longitha mokulanda iipumbiwa yetu, tatu futu aantu mboka ye tu longela, tse tatu pe ookuume ketu.

Mongashingeyi aantu ohaya opaleke omahala gawo. Ohaya opaleke ooseti dhawo taya tula mo uutaafula nootiivi ndhono hadhi talwa kaantu.

Ombaanga yoNedbank oyili hayi kwathele oshigwana mpono hayi kwathele omaudhano ga yooloka ohaye shi ningi nee opo oshigwana shi kale sha kutha ombinga momathigathano ga yooloka.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku tuma oshimaliwa kaakwanegumbo lyoye tolongitha owala ongodhi yopeke? Dhenga ano okanyothi, oyimwe, onola okanyothi ombali omugoyi nontano osho woo oka hasha eto tumu oshimaliwa shoye.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka ya simana. Mbyono mongaashingeyi aantu haye yi kuutumba mbyono hayi adhika woo mooseti. Aantu oha ye yi kuutumba nee opo ya vule oku kundathana taya popi shoka sha simana.

Ombaanga yaVenduka oyili tayi kunkilile oshigwana kutya ookalyamupombo oyo aantu mboka haya kala taya pula iimaliwa ,taya dhenge tayati kutya otaya ziilile koombaanga oshoka oyahala okukuthako iimaliwa yawo.

Ositola yoku landithila iikulya mbyoka yapya, naambyoka inayi pya. Ohoyi ngoye mwene moolaka, totala shoka wa hala, tokufa shoka wa hala ngoye toshi fala peshina.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili ya simana muuyuni awuhe. Mono aantu hayeyi longitha. Ohaye yi longitha ne oku landa iinima ya yooloka. Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shono hashi adhika shina oongushu dha yooloka.

Iimaliwa oyili yasimana mbino hayi longithwa pamikalo odhi ndji. Iimaliwa oyina oongushu dhayoloka miilongo yayoloka . Mbino ohayi ningwa, ohashi ningwa ngele aantu yahala okuya kiilongo yawo, aantu ohaagandja oongushu dhayoloka kiilongo yayoloka muuyuni.

Etosha olyo ehala ndyoka hali adhika moNamibia, ndyono hali adhika li na iiyamakuti mono woo hamu adhika iiyamakuti ya yooloka. Aantu ohaye ya nee okutala iiyamakuti mbika. Iiyamakuti omwa kwatelwa nee oonkoshi, uupundja nosho tuu.

Ombaanga yoFNB ombaanga ndjono tayi adhika moNamibia , hoka ha tu pungula iimaliwa yetu e ta tu yi kuthako uuna tu na oompumbwe, tu ka longithe moompumbwe dhomegumbo.

Ombaanga yoFNB, ano ombaanga yotango yopashigwana, otayi kunkilile aantu kutya, oshiwinayi okukala to hingi ngweye owa nwa omalovu. Ohayi vulu wo okugandja uuwanawa womopate moka aantu ye na iihauto hayi ishangitha.

Ombaanga yoNedbank oyili tayi kunkilile aantu ya wo kutya, opuna ookalyamupombo mbono yeli haya dhenge ta ya ti, otaya zilile kombaanga nomalalakano opo ya vule okunyekako iimaliwa yawo pamukalo taya longitha owala ongodhi ndjoka.

Owuli wahala okwiilandela sha inda nena koositola hono hakwaadhika iinima oyindji, oositola ohadhikala dhina aantu mboka taakwathele ohadhi landitha iipumbiwa yomomagumbo.

FNB ohatu longitha uukalata okunana oshimaliwa kombaanga nenge tatu longitha okakalata koFNB okulanda iilandomwa yetu.

Ombaanga yo Standard bank ombaanga hayi adhikwa moNamibia. Ombaanga ndjono hatu pungula nayo iimaliwa yetu, opo iimaliwa yetu ka tu yi kaleke megumbo tu yi tule koompungulilo oko tu ke yi kuthe ngele tatu yi longitha.

Mongaashingeyi aantu i haya yalula we iimaliwa koonyala. Oye na uushina mbono haye wu longitha opo ya yalule oshimaliwa shawo. Uushina mbuno ohawu adhika unene moombaanga.

Ombaanga yaVenduka ohayi gandja moshigwana mono hayi kwathele aantu okupungula oshimaliwa. Ohayi vulu okugandja iikulya uuna ya landa iikulya, mbyoka hayi vulu okugandja koosikola dha yooloka.

Mongaashingeyi aantu inaya hala we okukala taya lyata pevi ano taya lyata posamende . Ohaya landa nee uumate wawo mbono haya tula moondunda. Ohawu kala tawu monikithamo nawa wo uupu woo okuyogwa.

Bank Windhoek Ombaanga tayi longithwa moNamibia , hatu pungulile iimaliwa yetu , yoku tu kwatha okulanda oompumbwe dhetu momagumbo oshowoo iikutu niinima iikwawo.

Iipilangi oyo iinima mbyoka yaza komiti mbyoka aantu haya longitha, oyendji ohaya longitha mookombitha dhawo moka haya tula mo opo omahala ga monike nawa oha yeyi tula mo wo pamikalo odhindji mono ookulungu haye dhi tula mo nomalalakano goku tulwa iinima.

Oositola ogo omahala ngono haga kala ge na iinima mbyoka twa pumbwa mono aanangeshefa haya landithamo opo ya vule okukala ta yiimonene oshimaliwa noha ya landitha ne iinima oyindji ngaashi iikunwa.

Opuna iimalilwa mbyoka hayi lunduluka, kiilongo yi ili. Ohayi lunduluka nee yimwe oyili pevi, yimwe oyili pombanda. Ohatu lundulula nduno, tse tatu ka landa iinima yetu uuna tuli moshilongo moka.

Oha tu kwatathana moongodhi oku idhengela. Ongodhi owuna oku yi landela okarecharge ndele toka tula ko opo wu vule oku kwatakana naamwanyoko mboka yeli kokule.

Kombaanga ohatu kala twa siikila ko iimaliwa yetu atu kala tuna iimaliwa yetu yokutukwathela ,ohatu kala wo tuna oonomola dhetu dhombaanga hoka haku tuminwa iimaliwa .

Oshilongo kehe oshi na oshimaliwa shi na ongushu ya yooloka, mongashingeyi aantu ngele otaya yi kiilongo ya yooloka ohaa pewa nee kutya kehe oshilongo oshi na oshimaliwa shi na ongushu yi thike peni.

Ombanga ndjoka yoBank Windhoek oyili ombanga ndjoka hayi kwathelele moshilongo shetu shono hakutiwa Namibia. Aantu oha yi ivenene ne una pena omathigathano oku landa iinima mbyo.

Oositola odho omahala ngono haga landitha iinima. Iinima mbyoka yili twa pumbwa. Ohaya vulu oku landitha uuluke osho woo iinima yilwe. Ohamu kala aantu taya kwathele mbono haya gandja omayakulo ga yooloka.

Uuna aantu taayi kiilongo ya yooloka, aantu ohaayi niimaliwa yawo etaa pingakanitha opo wo ya vule oku kala yi imonene iimaliwa yomoshilongo shoka. Aantu shino ohaye shi ningi nee opo ngele taa yi miilongo moka ya kale taya ende ya manguluka taya ilandele mo shoka ya hala.

Bank Windhoek nayo ombaanga tayi monika moNamibia . Ohatu yi longitha okupungulila iimaliwa yetu , oshoka ngele otwa pungula momagumbo ihayi kala yili megameno.

Ombaanga yaVenduka oyili ombaanga ndjoka ya tseyika moNamibia hayi kwathele oshigwana shaNamibia nawa mono aantu haya vulu okupungula oshimaliwa shawo. Ohayi vulu okugandja moshigwana ngaashi tayi gandja kaanasikola.

Omapungulilo giimaliwa, ohatu vulu oku pungula iimaliwa yetu tse tatu yi nanako nenge tuyi tumeko oku pitila kongodhi.

Mongashingeyi aantu oye ya po nuupomba hoka haku zi omeya. Aantu oya ningi nduno uutemba woku iyogela koonyala hawu ningwa miiti, mboka hawu vulu wo okutulwa muu iyogelo wetu.

Iipundi ngaashi omatyofa oya simana mongaashingeyi, oshoka aantu ohaye yi longitha mono haya vulu okuyi landitha, opo yi imonene oshimaliwa. Aantu ohaya ningi wo uutaafula.

Omatyofa iipundi yimwe yasimana. Mongaashi ngeyi omuntu kehe mokombitha to ende omuna ashike omatyofa ngoka ha ga monika nawa. Omatyofa ogo iipundi yopashinanena.

Iipilangi oyo yimwe yomiilandithomwa mbyoka yasimana mongashingeyi . Aantu ohayeyi longitha okuninga omagumbo gawo, taya longitha okuninga iitaafula, iipundi oshowoo oosikopa mono aantu haya pungula iinima yawo.

Ombaanga yaBank Windhoek oyili ombaanga ndjoka ya simana moNamibia, oyili hayi gandja omayele kaantu mono tayi tseyitha kutya: Owu li wahala oku ninga ongeshefa yoye ndele kuna etompelo lyasha? Ano ila tuku pe etompelo lyoku tameka ongeshefa yoye.

Mongaashingeyi aantu oyeli ya ninga iipundi yawo ,mbyono hayi tulwa woo iikusinga opo aantu ya vule oku kala taa vululukwa po nawa. Aantu oyena wo oombete ndhono aantu haa lala ndhono dhi li hadhi kala dha yalwa nawa.

Iipundi niitaafula oyo yimwe mboka yili iiwanawa mbyono hayi ningwa koonkulungu. Ohayi longithwa woo moombelewa, moosikola, nosho woo momagumbo. Iipilangi mbika ohayi zi nee komiti.

Omashofa iipundi mbyoka ya simana moshilongo shetu, oshoka aantu mongashingeyi ohaya vulu oku imonena oshimaliwa uuna taya landitha omashofa ngaka. Omashofa ohaga longithwa mookombitha dhetu opo tu vule okukutumba.

Ombaanga ya NET Bank oyili hayi gandja moshigwana uuna ya tula po omathigathano . Nenge aantu taya yi moositola taya landa noka kalata hono hakuti oku swipa nelalakano opo ya vule oku sindana oshimaliwa shomayovi gatano.

Omatyofa ogo gamwe gomiipundi mbyoka ha yiningwa koonkulungu, ndhono ha dhivulu oku ninga iipundi nosho wo iitaafula, mbika oha yi longithwa momagumbo opo yi yopaleke egumbo.

Ombaanga yo Standard oyo ombaanga ndjoka hayi kwathele oshigwana ndjono yili yasimana oshoka ohayi vulu okugandja moshigwana ,Otayiti uuna walongitha okakalata koye eto landa iinima yathika komathele gaheyali otovulu okuta moshihogololitho opo wuvule oku sindana oondola omayovi gatano nenge ohauto

Okombitha, olyo ehala halilongithwa ngaashi ngeyi, mono aantu haya tulamo omatyofa ngono geli ganingwa kaantu, oha ya tulamo woo iitaafula ta yi monika nawa oshoka omo hamuthikile aantu.

Iitaafula niipundi oyili yasimana oshoka mongashingeyi ohayi longithwa mookombitha, moosikola nosho woo pomahala ogendji. Aantu ohaya ningi woo omashofa ngono haya landitha.

Iipundi niitafula oyili iinima mbyoka yasimana, oshoka ohayi longithwa momagumbo, moosikola, noshowo moombelewa. Oyili hayi tulwa ne oshinima hashi ithanwa o Varnish, opo yikale tayi monika nawa.

Iipundi niitaafula oyo iinima mbyoka yili ya simana mbyono aantu haa hongo miiti ano miipilangi. Iipilangi oyo yimwe mbyoka hayi zi kiimeno. Aantu ohaye yi ningi nee nomalalakano ogendji opo ya vule okulanditha opo ya vule okumona oshimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB oyili hayi gandja moshigwana uuna aantu yahala iimaliwa yo shi endelela, oha ya yi kombaanga ndjika opo wo yavule okupewa omikuli.

Ombanga yaVenduka oyili hayi eta woo opolohalama dha yoloka .Mono muna woo opolohalama hakutiwa natuhungileni .Natuhungileni opolohalama ndjoka hayi longo aantu tayi longo woo uunona nkene wuna okuputuka nawa.

MoNamibia otuna mo wo omahangano haga shanga wo, haga vulu okutu pungulila wo iimaliwa ngaashi oombanga dhetu hono hatu pungulile iimaliwa ngaashi oSanlam nOld Mutual.

Ositola yedhina Nictus otayi gandja omayele kaantu kutya nenge omalombwelo kutya otaya landitha ekopi ndyoka lyokuenyeka omeya ndyono lya kululwa ngele to longitha oFNB ano ombaanga yotango yopashigwana.

Ombanga yaFNB oha tuyi longitha oku pungula iimaliwa yetu moshilongo Namibia. Ashike iha tuyi longitha ashike okupungula iimaliwa oyo ayike nenge iha yi tupe ashike omawuwanawa agehe ngoka.

Ositola yedhina Nictus oyi li ya kulula oondando dhawo mono mu na eshina lyokuyoga lya li lyi na omayovi gahetatu omathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi mongaashingeyi olyi na owala omayovi gaheyali omilongo omugoyi nomugoyi.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yili ya simana oshoka aantu oha yeyi longitha nelalakano opo ya vule okukala ya landa iinima mbyoka ya hala. Iimaliwa oyi li yi na oongushu dha yooloka shiikwatelela kiilongo.

Ombanga yaNEDBANK oyili hayi gandja moshingwana mono yili hayi vulu oku gandja oshimaliwa uuna aantu yayi momathigathano gayoloka mono muna Mathew Angula eli asindana oshimaliwa.

Aantu ohaya ningi iitafula niipundi noshowo omatyofa, mbino ohayeyi ningi nee opo yavule oku imonena oshimaliwa uuna ya landitha kaantu mboka yeyi pumbwa yatule momagumbo gawo.

Ombanga yoNedbank oyo ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia ndjono yili yasimana oshoka ohayi pungulile aantu iimaliwa, ohayi vulu woo okugandja moshigwana uuna aantu taya yi komathigathano ngaashi guuthanguthangu.

Iisimpo oyo yimwe yili ya simana, mbyono hayi longithwa ku kehe gumwe muuyuni awuhe. Aantu oha yeyi longitha opo ya vule oku kandulapo omikundu dhawo. Uuna aantu taya yi kiilongo ya yooloka ohaya pingakanitha iimaliwa mbika shi ikwatelela koongushu dhayo.

Oondjato dhopeke odho dhimwe ndhoka hadhi kala koomeme ndhono aantu ohaya vulu oku kala yedhi konga moositola. Aanangeshefa oye li haye dhi landitha, opo ya vule okwiimonena oshimaliwa shayo.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili hayi longithwa pamikalo odhindji mono aantu haya vulu okupa ookume kawo nenge tayi ilandele shoka yeli ya pumbwa. Aantu ohaya vulu okuyi gandja kaantu nenge taye ki ilandela shoka yeli ya hala.

Uusikopa owo wumwe womiipungulilo mbyono hayi ningwa miipilangi. Iipilangi mbyoka hayi zi komiti. Aantu ohaye yi longitha nee momagumbo okupungula mo iinima yawo. Ohawu vulu woo oku pata uuna puna uunona uutsini.

Oositola ogo omahala ngoka haga landitha shoka twapumbwa, mono hamu adhikwa aantu mboka taya kwathele mono haya gandja omayele, haya gandja wo kutya aantu oshini taya vulu okulanda. Ohamu adhika ne oololona nenge omagadhi, niikwawo oyindji.

Iimaliwa oya simana oshoka aantu ohaya kala yena enyanyu lyambishi megumbo mwatselwa uuna yena iisimpo. Ohaye yi longitha opo ya nyanyukwe pamwe nooyakwawo nenge taya pe ooyakwawo mboka itaaya vulu okwii kwathela.

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya imonene oshimaliwa pa ku landitha iinima mbyoka yeli ya hala . Oha ye yi ningi nee nomalalakano opo ya vule oku kandula po oompumbwe dhawo. Oha yeshi ningi nee nge taya landitha oondjato .

Muuyuni wongashingeyi oonkulungu odha etapo omikalo nkene yena okukala ya opaleka ehala, mono aantu haya longitha iipilangi opo woo ya gandje uuwanawa wehala mono aantu haya tulako iimeno yayooloka.

Ombaanga yaVenduka oyili hayi gandja omayakulo kaantu. Aantu mbono haya vulu okugandja omayakulo taya fatulula taya ende niilando yayoloka opo yavule okugandja omayele kaantu.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yi li ya simana, mbyono aantu haya longitha. Ohamu adhikwa nee iimaliwa iikukutu nenge iimaliwa yomafo, mbino ohayi longithwa nee opo yi vule okukandula po omikundu dhetu uuna a tu landa shoka tu li twa pumbwa.

Omahala gomangeshefelo ogo omahala ngoka geli ga simana ngono aantu ha yalanditha iinima ya yooloka. Aanangeshefa oha ya landitha opo ya vule oku imonenamo oshimaliwa itaa yalongitha onkondo ihe ota ya longitha wala iinima yawo mbyoka ta yalanditha.

Iipilangi oyo yimwe mbyoka hayizi momiti mbyono hayi longithwa pamikalo odhindji. Aantu ngaashingeyi ohayeyi longitha nee opo yavule okukala yatunga nawa omagumbo gawo taya ningi iitaafula noshowo iipundi

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya landitha iinima yayooloka, mbyono haye yi longitha opo yavule okulanditha yiimonenemo oshimaliwa. Ohaye yi landitha nomalalakano opo yavule okupa aantu mbono yahala iinima yawo pamukalo gokupewa oshimaliwa.

Standard ombanga nayo hatuyi longitha hayi adhika moNamibia. Hatu yi longitha oku pungulilako iimaliwa yetu. Opo tu vule oku ikwathela nayo ongula.

Mongaashingeyi aantu ohaya ningi iipundi mbyono haku ti omatyofa, ngono geli haga ningwa nuutafula wago. Aantu ohaya landa nee opo yavule oku tula mookombitha dhawo, mbyono yili ya simana muuyuni wongaashingeyi.

Owuna oku pungulila iimaliwa yoye komapungulilo giimaliwa, ohatu pungula we okusiikilila momagumbo getu, owu na okupungulila komapungulilo giimaliwa hono haku pungulwa iimaliwa.

Ombanga yoFNB oyili yakwashili paleke kutya aantu yawo oyalya, uuna kuna nande oshigongalele shontumba. Hayi vulu okugandja nande iikulya, opo aantu yavulu okukala yaya koshigongi shoka.

Pomahala ogendji opuli pwatulwa omeya ngoka aantu haavulu okuyoga, ano tayiikutha epupyo. Opuli wo pwatulwa iipundi iiwanayo uuna waloloka okuyoga, ohoka kaatumbapo owala.

Mongashingeyi omuna aantu mboka haya longo niipilangi mbyono hayi zi komiti iipilangi mbino ohayi longithwa ne opo yi vule oku etapo etungo lyontumba nenge shoka omuntu a hala. Oyili hayi tetwa nawa mono hamuzi oshitholomo shoka omuntu a pumbwa.

Mongashingeyi aanangeshefa oyeshi nkene yena oku ikongela oshimaliwa mono haya landithawo iinima ya yooloka mbyono aantu yeli ya pumbwa oha yeyi landitha opo ya vule oku imonena oshimaliwa shono haya vulu oku longitha opo ya kandulepo oompumbwe dhawo.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yili ya simana, oshoka aantu ohayeyi longitha pamikalo odhindji. Oshimaliwa shono sho Euro oshina ongushu ya yooloka shono hashi adhika shina ongushu yili pombanda yivule iimaliwa oyindji

Iimaliwa oya simana, oshoka aantu ohaye yi longitha, opo ya vule okukala taya kwathele ooyakwawo. Iimaliwa ohayi longithwa woo okufuta iinima mbyoka yi li moongunga.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga ndjoka ombwaanawa ndjono hayi kwathele oshigwana. Ohayi vulu okukwathela oshigwana uuna tayi gandja moshigwana mono hayi vulu okukwathele aakwashigwana moku kwatela oshimaliwa shayo

Monena aantu oyeli ya kotoka mono haa vulu okugandja kutya uuna toyi kiilongo ya yooloka otoyi niimaliwa yi thike peni, shi ikwatelela kutya koshilongo hoka toyi oshina iimaliwa yi na ongushu yi thike peni.

Mookombitha omuli hamu adhika iinima iiwanawa mono hamu adhika iipundi niitafula, shino oshasimana molwashoka ohayi longithwa. Ohamu adhika woo matyofa.

Ookulungu ohadhi etpo iinima yadho kuyoyene, mono haya vulu okuninga woo iipungulithomwa ya yooloka, mwa kwatelwa woo oosikopa ndhono dha ningwa miipilangi, e tadhi tulwa iinima yokupungulila.

Ombaanga yaStandard Bank oyili ombaanga ndyoka yili yasimana moshilongoo shetu, oshoka ohayi tupe omayakulo ogendji moka hayi pungula iimaliwa yetu yo ohayi vulu oku tukwathela ngele tayi gandja moshigwana una puna ethigathano lyontumba, aantu taya yimo etayi iisindanene oshimaliwa.

Iipundi niitaafula oyo yimwe mbyoka ya simana, mbyoka hayi longithwa momagumbo, moombelewa noshowo moosikola. Iitaafula niipundi ohayi longwa miipilangi mbyoka hayi zi komiti.

Mongaashi ngeyi aantu oyeya po nomikalo omiwanawa dhoku ninga iipundi ndjono hayi ithanwa omatyofa ngono haga tulwa mookombitha no geli gasimana oshoka ohaga opaleke omahala getu.

Ombaanga yo Nedbank oyili hayi kwa shilipaleke kutya aantu moopate oyeli ya gamenwa, mono hayi gandja oshimaliwa koMVA fund shono tashi monika kutya omiliyona yimwe.

Omahala gomangeshefelo ogeli haga landitha iinima mbyoka twa pumbwa, mono hamu adhikwa aantu mboka taya kwathel, ohamu adhikwa wo aantu mboka ya hala okulanda ohamu, adhikwa iinima ngaashi oondjato nenge oongaku.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yi li ya simana mbyono hayi longithwa moshilongo opo aantu ya vule okukandulapo omikundu. Iimaliwa oha yi ningwa wo opo aantu vule okukala taya pe ookuume kawo.

Mongashingeyi aantu oye na iimaliwa. Iimaliwa oyo iinima mbyoka hayi longithwa mbyoka ya simana. Uuna omuntu e na iimaliwa oyindji, oheyi tula uukenya mboka tawu vulu okumangwa, tayi mangwa okapandi.

Ohatu shendje iimaliwa ngele oshimaliwa oweshi pendje shili mumwe inashi topoka ,ngaye tandi shi kutopolele, ngame tandi kupe shi sha topoka ngoye topendje shoka shili mumwe oku ikwathela oko okuwanawa.

Iimaliwa oyo yimwe ya simana mbyono aantu haa longitha, hayi longithwa pamikalo odhindji. Iimaliwa mbika ohayi vulu okupingakanithwa uuna aantu taa talelepo iilongo ya yooloka shi ikwatelela kongushu yiimaliwa mbika.

Mongashingeyi aantu ohaya longitha omashina moka haya kananako nenge taya tula ko wo oshimaliwa, opo yavule okutumina ookuume nenge ookahewa kawo mboka yeli mompumbwe yoshimaliwa.

Ohatu ilandele iikutu yetu niimaliwa mbyoka hatu ipungulile koma pungulilo giimaliwa. Oshimaliwa oho vulu oku shi longitha ethimbo alihe. Iikutu yaamati ohayi kala yina ondilo.

FNB ombaanga ta yi adhika moNamibia. Namibia oshilongo shili mu Afrika. Ko FNB oko ashike hatu pungulile iimaliwa yetu opo kaayikale momagumbo.

Ombaanga yo Standard Bank oyili ombaanga ndjoka hayi adhika mo Namibia. Ombaanga ndjoka hayi kwathele oshigwana. Mono hayi vulu okukwathela aanasikola uuna taya ilongo omayilongo gawo. Oyili hayi tu kwatele oshimaliwa shetu opo kaashi kuthweko kookalyampombo.

Hatu mono iinima tayi ningwa yili komakule, hatuyi monono momakwatathano ngono haku tiwa oradio yomuzizimbe.

Ombanga yotango yopashigwana oyili tayi lombwele oshigwana kutya ngele wa longitha oka kalata koye hono kombanga yotango yopashigwana ano waswipinga moositola ndhoka oho vulu oku kala wi isindanena oshimaliwa shono shomayovi gatano.

Iimaliwa ohayi longithwa kaantu opo yavule okukandulapo omikundu dhawo. Uuna ya ninga oyindji ohayi ningwa uupandi etayi mangwa nuukenya.

Ositola yedhina nictus oyili ya kulula oondando dhawo uuna tolanda nombanga ndjoka yopashigwana oFNB oyeli taya landitha oradio ndjono yo JBL.

Okombitha olyo ehala ndyoka mongashingeyi aantu haya longitha, opo ya putudhile uunona wawo, tayewu tekula pamikalo dhayooloka. Ohamu adhika nee iitaafula niipundi, mono aantu haya kuuntumba.

Mongashingeyi muuyuni omu na oonkulungu. Oonkulungu oyo aantu mboka haya ningi iinima taye yi ningi iiwanawa, mbyono haya vulu okulanditha, hayi vulu woo okulongithwa mookombitha. Aantu ohaya ningi woo iinima okupitila miipilangi mbyono yi li hayi monikitha nawa omagumbo.

Iimaliwa oyi eliko lyoshilongo kehe. Ka pena oshilongo ka shi na iimaliwa. Oyo tayi eta mo iinakugwanithwa ayihe moshilongo ngaashi omiti dhomiipangelo nosho tuu.

Iimaliwa oyo mbyoka yili yasimana , oshoka aantu ohaye yi longitha pamikalo odhindji. Mono haya okugandja kaantu nenge taya landa iinima mbyoka aantu yapumbwa nenge aakwanezimo yawo. Ohaya landa niimaliwa opo yakandulepo omikundu dhawo.

FNB ombaanga ta yi monika moNamibia. Ombaanga ho ha tu pungula iimaliwa yetu yo ku ikwatha oompumbwe dhetu ngula.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka hayi longithwa. Aantu ngele yena oshimaliwa oshindji, ohashi yalulwa, tashi tulwa muupandi, e tashi mangwa nuukenya, opo aantu yavule okukala yeshi kwata nawa, nenge yeshi kutya mpano opuna ingapi.

Iimaliwa oyili ya simana oshoka mongashingeyi uuna wana oshimaliwa iho kala wuvite ombili. Aantu ohaya longitha ne iimaliwa okukala ya kandulapo omikundu dhawo nuuna tayayi kiilongo ya yooloka aantu ohaya vulu oku pingakaneka Iimaliwa.

Oonkulungu odheya po nomikalo nkene dhina okulongitha iipilangi, moka haya longo mo uutemba mboka hawu longithwa miiyogelo opo yavule okukala tayi iiiyogo koonyala.

Aanangeshefa oyo aantu mboka yeli yasimana moshilongo oshoka ohaa landitha iinima mbyoka yili ya pumbiwa moshigwana. Aantu oha ya yi nee taa tala etaya landa, moongeshefa moka ohamu adhikwa aantu mboka taya kwathele mo.

Ohatu longitha iitafula niipundi. Iipundi oyo hatu longitha oku kuutumba noshotaafula ohashi longithwa oku nwinapo nokutentekapo uuyaha nuukopi.

Ombaanga yaNedbank ombelewa tayi adhika moNamibia hono nako hatuvulu okupungulilako iimaliwa yetu. Mono wo hatumono iihohela tayizi kombaanga yaNedbank ngele tatu longitha.

Ositola yokulanditha iihulunde nenge iiyimati mbyoka hatu kunu miikunino yetu, yo shiyathika nenge yapya ta tuyi teyamo, tatuyi tula moositola twiilandithe iimaliwa yetu yowiikwatha komongula.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yili ya simana mbyono aantu haya longitha nomalalakano opo yavule oku kandulapo oompumbwe dhawo. Mbino ohayeyi longitha nee shi ikwatelela kutya ongushi oyi thike peni .uuna aantu yahala okuya kiilongo iikwawo ohaya tala kutya ongushi yiimaliwa mbyono oyithike peni opo yavule okukala ya pingekanitha iimaliwa mbika.

Omapungulilo goshimaliwa, tolongo oshimaliwa shoye etoshi pungulile komapungulilo giimaliw. Oto keshi kuthako una wahala oku keshilongitha nenge wuna ompumbwe yontumba toke shi longitha toshi kutha komapungulilo.

Iilongo ayihe oyina iimaliwa. Kehe oshilongo oha shi longitha iimaliwa. Opu na wo iilongo mbyo yi na iimaliwa ha yi shendje, ta yi londo yo ta yi londuluka.

Iimaliwa oyi li ya simana, oshoka ohayi longithwa momikalo odhindji, mono aantu haya vulu okukandulapo oompumbwe dhawo, mono haya longitha wo oshimaliwa shika. Oye li haye shiningi, opo yavule okukala ya pa wo ooyakwawo, mbono hakuti ookuume nenge ookahewa.

Omatyofa niipundi niitafula ogeli haga monikitha omagumbo gaantu nawa ohaga tulwa mookombitha moka aantu haya thikile opo yavule okukaatumba ee taya kundathana shoka sheya enditha.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yili yasimana. Mbyono yili hayi kala yathanekwa iinamwenyo ya yooloka, opo wo aantu ya dhidhilike uushitwe wawo moshilongo. Iimaliwa mbyoka yokOkongo oyili ya thanekwa woo ondjamba.

Mongashi ngeyi aantu oyeli haya landitha iinima ya yooloka, mono wo haya vulu oku imonena oshimaliwa. Aantu oha ya yi ne koositola dhawo opo ya vule okulanda shoka yahala. Mositola ohamu landithwa oothewa, oololona, dhono hadhi longithwa wo kaantu.

Oonkulungu odhili hadhi ningi iinima yawo yoopala. Mono haya vulu oku longitha wo omiti taya hongo mo iinima oyindji ohaya hongo mo nee uutemba mbono hawu longithwa oku iyogela koonyala.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili ombaanga ndjoka hayi kwathele muuyuni. Mono hayi kwathele wo aanafaalama. Ohayeya kwathele okuyakwathela okuya pa omikuli, hono haya vulu okukala yatameka nokumuna oohi dhawo.

Iimaliwa ohatuyi longitha kehe shoka tashi pumbwa okulongithwa. Iimaliwa oyo hayi vulu okutukwathela, kutya opuna uuwinayi, uuwanawa, ombili, enyanyu, nenge ehandu, oshimaliwa osho hatu longitha.

Iimaliwa oyili yasimana muuyuni awuhe, mono aantu hayeyi longitha, opo yavule okukala ya kandulapo omikundu dhawo, nenge tayape wo ooyakwawo mboka yena iituthi, nenge oompumbwe dhayooloka.

Okashina kokunana iimaliwa. Okashina ohatu ka longitha okunana iimaliwa tu ki ikwathele oompumbwe dhetu.

Ombaanga yo Standard bank oyo ombaanga ndjoka yili ya simana, ndjono hayi gandja omawu wanawa moshi gwana. Ohayi vulu oku gandja oma thigathano, mono aantu haya vulu oku ivenena shoka sha gandjwa moka, ngaashi omu sindani tate Martin Nangolo avene oshi patululo GD 6.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili ya simana mbyono hayi longithwa muuyuni awuhe opo aantu ya vule oku kandulapo omikundu dhawo. Iimaliwa oyili pomaludhi oshoka oto adhapo yimwe oyo mafo yimwe iikukutu ano yomuwalakasha.

Ombanga yo Nedbank oyili ombanga ndjoka hayi kwathele, hayi kwathele moshingwana mono aantu ngele yayi moshingongi nenge anenentu ohayithaneke ne ethano una yamana iingongi yawo nenge ikundathanwa yawo.

Ositola yokulanditha iilongithomwa yopelugo. Ngaashi oombiga, iipana yoku teleka noku kangela, niiyaha.

Ombaanga yo Standard oyili ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia ndjono hayi gandja omawuyelele. Oyili woo hayi ende noshilongo mono hayi gandja omawuyelele. Aantu oha yayiko nee yaka pulakene.

iisimpo oya simana, oshoka ohayi longithwa pamikalo odhindji. Aantu ohaye yi longitha, opo ya kale ya kandula po omikundu dhawo, yo taya vulu wo okulanda shoka ya hala.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa , oshowo Namibia letu nalyo olina iimaliwa mbyo hatu yikwathele nayo ompumbwe adhihe oku eta eliko moshilongo.

Aanangeshefa oye li ya eta po omikalo nkene yena oku kala yiimonena oshimaliwa, mono aanangeshefa taya landitha shoka shapumbiwa moshilongo. Aantu mongashingeyi oyena omatungo ga yooloka ngono haga tungwa galondathana.

Aanangeshefa oyeli haya landitha iinima yawo mbyono yeli haya mono mo uuwanawa owundji. Mono haya vulu okumona mo iimaliwa ngele aantu yeya koositola dhawo eta ya landa iinima yawo mbyoka yahala.

Aanangeshefa oyeli haya landitha iinima yawo mono haya landitha iinima mbyoka yapumbiwa moshigwana. Aanangeshefa ohaya landitha ne ngaashi, oololona, nomagadhi gokwiishasha nomagadhi wo gokwiigwayeka.

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya landitha iinima ndjoka yoli yapumbiwa kaantu nenge koshigwana ,aantu oha yayi nee koositola hono haya vulu okulanda shoka yapumbwa, mono haya vulu okulandamo iikulya.

Mongaashingeyi uuyuni owuli wa putuka, mono aantu haya vulu oku kala yi ilandela oshimaliwa to longitha owala ongodhi yopeke. Aantu oyeli haya longitha, opo ya vule oku tuma oshimaliwa kaantu mboka yena iinima mbyoka yili ya pumbwa.

Iimaliwa oyi li ya yoolokathana. Opu na iimaliwa yomafo nosho woo iikukutu naayihe ohayi longithwa kaantu pamikalo dha yoolokathana opo ya vule okulanda iinima yawo yo yakandulepo oompumbwe momagumbo gawo.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka yili ya ningwa koongulungu mono hayi tulwa wo uukusinga opo aantu ya vule oku kuuntumba ya mangaluka ohayi ningwa nee miipilangi.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima mbyoka yili ya pumbiwa mono haya landitha wo iikutu. Haya vulu oku landitha ooshuta dhono aasamane ohaya kala nee yena omapopitha ngono haya zaleke opo ya gandje oshiholelwa kaantu.

Iimaliwa oyo yimwe yili yasimana muuyuni awuhe mono aantu haye yilongitha nomalalakano ogendji, ohaye yilongitha nee opo yamvule okwiimonena shikulya uuna yakalanda koositola. Ohaya vulu wo okupa ookuume nenge okokahewa kayo.

Ombaanga yoNedbank oyili Ombaanga ndjono ya simana oshoka ohayi pungula iimaliwa yetu, aantu ohaya vulu oku ishangitha uuna pena omathigathano gotumba opo ya vule oku ivenena shoka shili po ngaashi okumatuka.

Muuyuni auhe, kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho mbyono hayi adhika yi n aoongushu dha yooloka. Iimaliwa oya simana, oshoka ohayi kandula po omikundu dhetu nohatu yi longitha wo okulanda shoka twa pumbwa.

Ombaanga yo Nedbank oyili Ombaanga ndjoka hayi kwathele oshigwana mo kupungula iimaliwa yawo, oyili woo hayi gandja moshigwana, uuna aantu yayi mo mathigathano, ngaashi omathigathano guuthanguthangu.

Aantu uuna tayayi kiilongo ya yooloka ohaya tala nee kutya ongushu yoshilongo hoka tayayi oyili ingapi, opo yavule okuya niimaliwa yagwana, mbyono hayi vulu okukala ya pingakanithwa uuna omuntu toyi moshilongo.

Nedbank nee ohakutha ombinga miinakugwanithwa oyindji, unene ngaashi okuhinga uuthanguthangu nokutupa woo omauwanawa taga ziilile kuye.

Egumbo lyomondoolopa aluhe ohali kala lili pomuthika gondoolopa . Ihalikala lya faathana naandi lyikomukunda . Ohatu kala tuna mo iitaafula niipundi.

Ombaanga yoNedbank oyi li tayi kunkilile oshigwana mono tayi lombwele oshigwana kutya opu na ookalyamupombo mbono haya dhenge taya ti kutya otaya zi koombaanga nelalakano, opo ya vule okuya kutha iimaliwa yawo pamikalo omiwanawa.

Momagbo getu gomoondoolopa, owu na lela oku kala mo wuli pamuthika gondoolopa ndele ito kala wu na egumbo lyafa lyokomukunda. Lyokondoolopa nali kale lili pandoolopa lili pamuthika gopandoolopa.

Owuli waana ombaanga yaVenduka? uushina wetu ohawu vulu okukwathela aantu opo yatuleko oshimaliwa shaadha pomayovi geli gatano, ndino etumwalaka talizi kombaanga yaVenduka.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yasimana oshoka aantu oyendji ohaye yilongitha nenge nditye uuyuni awuhe. Ohaya longitha uuna taya landa iinima yawo opo yavule okukala yamona shoka yahala.

Mongaashingeyi aantu oyeli haya yi kiilongo ya yooloka hono ya pumbwa okutseya ongushu yiimaliwa yokiilongo hoka taya yi, oshoka uuna taya yi kiilongo hoka ohaya pingakanitha iimaliwa niimaliwa mbyoka taya yi nawo.

Standard bank, ombaanga ndjo ta yi adhika woo moNamibia hono ha tumono kuna uuwanawa wetu wo kupungulila oshimaliwa shetu.

Ombaanga yoBank Windhoek oyili hayi kwathele oshigwana mono hayi eta omakwatho koshigwana momikalo odhindji, mono hayi gandja omauyele opo aantu ya kale ye na omauyelele ga gwana.

Iilongo oyindji oyina iimaliwa hayi shendje ha yi ningi yalondo yalondoloka eto shendje ngele owuna yaNamibia eto shendje yomoshilongo shoka.

Oositola odho dhimwe ndhoka dhili dha simana ndhono hadhi landitha iinima mbyoka twa pumbwa. Aanangeshefa ohaye shi ningi nee, opo ya vule oku imonena oshimaliwa ngele aantu ta ye ya oku landa iinima yomoositola dhawo.

Ombaanga ya Standard Bank, oyi li tayilombwele oshigwana kutya ota ya vulu okumona omukuli, ngono hovulu woo oku kala wegugwedhela tolongitha owala ongodhi yoye yopeke.

Oositola ogo omahala ngono haga landithwa iinima mbyoka yapumbiwa moshigwana aantu ohaayi nee yekiilandile iinima yawo mbyoka yahala yekiilandele koositola. Ohamu adhikwa nee iikulya nenge woo omagadhi.